Lɔɛ la are ka dɔbɔyaga are a lɔɔre pare kaŋ sue kparoŋ ko o e zeɛ a tɔsɔglɔ ka kaŋ meŋ sue kparoŋ ka o yi vaare kyɛ ka a noba yelle yele a dɔɔ kaŋ taae foon a erɛ kɔɔl.

Lɔɛ kaa eŋmo zie la ka a pɔlilee kaŋ a de a Lɔɛ kaa machine ka a lɔɔre kaŋ wa are ka o de eŋ a eŋnɛ a lɔɔre kaa.

Biiri la zeŋ bibiiri bayi la zeŋ ka zie waa lige ka gane biŋ ba nimitɔɔreŋ ka fintelaa meŋ biŋ kaŋ sue kparenuŋmaara ka o e doɔre kaŋ meŋ su kparenuwogri.

Bontaŋ la a tuo boma a kyɛnɛ ka noba a zeŋ a mine zu kyɛ ka a noba bamine meŋ a kyɛnɛ gbɛɛ a tuuro.

Yiri la ka pɔge zeŋ ka bibiiri bata a bebe ka kaŋ de computer a dɔgle o gbɛre zu a kyɛ zeŋ table zu ka kaŋ meŋ are a de o nu eŋ o kɔre poɔ.